so miishatupp be'idde beettete siiniyaa, sayniyaa, oorottuwaa, sharaa, heganne hega malatiyaabatun so giddon miishshata be'eettees.

Koyro baggaara beettiya misilee tukkee zo'uwan shayettidi ka''ida tukkiya be'eettees. Ha hini baggaara de'iyagee cadettida tukkiya xiilliya mankkay sinttan ewqidoogaa be'ettees.

Wolaytta yettanchcha woykko geresanchcha Cafakko Alamayyoy ba kushiyaa hayttan wottidi ha simmi xeelliya misiliya xeellide beettoos.

Keehippe puulattidi giigida zannaqqa woykko allaxxanassi puulatti beettidi giigida maanaw, uyyanaw, shemppi ekkanassi lo"o puulan giigida sohuwaa be"ettees.

Dumma dumma wolaytta woga maata xale giddoppe koyyidi demmido suuttaa sheshshiya harggiyassi woykko wulawushshiyassi xale gidiyaa maata demeettees.

Shemmpuwaassi go"ettiyoo man"iyaa woykko zanaqqaa miyoosaa uyiyoosaa shemmpiyoo sohuwaa hegaanne hegaa malatiyaabatussi wodiyaa aattanassi giigida puulaara merettida soho.

xaacee wogaa mayuwa mayidi sinttawu simmi uttidaagaa be'eettes. appe guyyeera hara asaykka yaa'an uttida issippe shiiqidi xeelliyode beettes woykko seeraa naagissiyageeta.